Abafundi bebanga eliphansi abasanda kungena es'kolweni bayakhuthazwa ukuthi befundele ngaphandle lokhu kubanikeza ithuba lokuthi befundisane belalele njalo belungisela lokho umbalisi ayabe ekwenza ,njalo kuqakathekile ukuthi imfundo ephansi igcwale ukudlala 'kwenzel'ukuthi abantwana bezizwe bejabulela izifundo zabo

Abantwana besikolo sebanga eliphansi okukhanya besesifundweni sabo sokuxoxelana izindaba. Bayabe behlezi phansi benabile, umbalisi wabo laye ehlezi phansi ebabalela izindaba ezivela engwalweni.

Izifundo zebanga eliphansi ziqakathekile kakhulu kuwo wonke umntwana osakhulayo ngoba izinto yikho lapho okuqalisa khona zilula, ngokuya ngokuya besiya kwezinye izifundo kuyabe kusiba nzima, ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana behambe besiyafundela izifundo zebanga eliphansi ukwenzela ukuthi beqale ukuzwisisa ulwazi kusesemasinyane.

Abafundi bebanga eliphansi basegumbini labo lokufundela. Kuqakathekile ukuthi abantwana baye esikolo besasebangeni elincinyane, lokhu kubenza bejayele abanye abantwana njalo bejayele lokuthi kuyafundwa.

Abantwana abancinyane befundiswa omunye umdlalo othile ngababalisi babo abantwana laba ezifundweni zabo kuqakathekile ukuthi balokhu belokudlala thize lokhu kwenzelwa ukuthi bazwisisane njalo bajayelane ukuhlalisana labanye abantwana

Abazawami ababili abaleminyaka emihlanu namuhla baqale ukuhamba esikolo se nursery school bakhanya bajabulile kakhulu ukuba sebesiya esikolo labo umama ubafakele umphako wesinkwa wabanika lamasetsheli Kanye lemali yokuyathenga iziwiji.

E"nursery " lapho okufunda khona umnawami oyinkazana bayaphekelwa itiye ekuseni kuthi ngesikhathi sokulala lesikhathi sokudlala umbalisi wabo nguye otshona edlala labo ebafundisa kanye lokubaphekela konke.

Abafundi bebanga eliphansi bafunda kusetshenziswa lezincediso ukwenzela ukuthi bazwisise. Isibonelo, nxa ungela umtshina onjengokuthiwa yikhompuyutha, sungabuya lomfanekiso. Lokhu kwenza kubelula ukuthi labo bafundi bezwisise lokhu oyabe ukwethula njengo mbalisi.

Abantwana besikolo sakithi sebanga eliphansi besebedubekile ngokuswela izambuzi ngakho abantu batshaya izimali kanye lenhlanganiso ezithile ukuze bakhele izambuzi lokhu kwenza kwabalula ukuthi abantwana nxa besiya esikolo njalo kwenza abantwana bahle bagcwala kuleso sikolo ngoba sekulezambuzi.

Ezikukolweni zemfundo zebanga eliphansi kuqakathekile ukuthi bethole amanzi ngakho bayafakelwa amagabha ayabe emakhulu ayabe efakwe amanzi okokuthi nxa befuna ukugeza izandla kumbe befuna ukunatha bathole amanzi lula.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu besemidlalweni wabo ngesikhathi sokuphumula. Bayaphiwa ithuba lokuthi baphumuze ingqondo nxa sebeqedile ukufunda njalo lokhu kwenza ukuthi benelise ukulalela izifundo zonke eziyabe zethulwa ngumbalisi wabo.

ibhakane lesikolo sebanga eliphansi okuthiwa yi echebe primary school liyabe lisekuqaliseni komgwaqo liyabe lifakwe duzane lezihlahla njalo kulelobhakane kuyabe kubhalwe ngamabala aolombala oyi navy

Igumbi labafundi bebanga eliphansi elescience liyabe lile tafula lapho abahlolisisa khona okutshiyeneyo liyabe lilamakhabothi. Amakhabothi lawa yikho okuhlala khona imitshina abayisebenzisayo, izingwalo Kanye lemithi yabo abayisebenzisa nxa besezifundweni zabo ze science.

Ezikolo zebanga eliphansi bayaphiwa ukudla kanye lokunathwayo lokhu kwenzelwa labo abayabe beswela ukudla ngekhaya ukwenzela ukuthi benelise ukulalela izifundo zabo.

Imfundo iqakathekile ebantwini bonke. Ngakho ke, kuyakhuthazwa ukuba abazali bahambise abantwana abangamankazana esikolo, ukuze labo bakhone ukufunda bakhone ukuzisebenzela nxa sebekhulile.

Namuhla ngihleke ngaze ngabulawa zimbhambo ngize ngingene ekilasini yabantwana abaku giledi wani. Abantwana laba bebebala begonqamise amabhuku kodwa bebebala okuzwayo, bengimangala ukuthi bababalani wona amabhuku egonqanisiwe.

leli libhilidi lesikolo ngaphandle kubonakala abantwana besikolo abahamba hambayo kuthi lababalisi abambalwa abaxoxisana labantwana besikolo esandleni sonxele kulombalisi ogqoke isembatho esimhlophe

Abazali ikakhulu elizweni leAfrica bayakhuthazwa ukuba bethumele abantwana abesifazana esikolo ikakhulu ngoba kuyananzeleleka ukuthi abantwana besifazane balutshwane ezikolweni.

Namuhla esikolo umbalisi usifundise ukusebenzisa umtshina we computer. Usifundise ukudweba sisebenzisa I computer. Ngidwebe iluba elihle kakhulu njalo ngabhala incwadi ngisebenzisa I computer ngithabe kakhulu.

Ababona ngokwamalungelo abantwana abancinyane bayakhuthaza ukuba isikolo nxa sisakhiwa kube lendawo lapho abantwana abazadlalela khona ngoba kuyakhuthazwa ukuthi ukudlala lakho yindlela abantwana abakhula ngayo.

Abezemfundo bayakhuthaza ukuba abantwana abasezingeni lokufunda, eleprimary school,, baqale ukufunda ngokusebenzisa imitshina yamacomputer. Njengoba sibona kulo, umpikitsha, abafundi ababili, bafunda icomputer.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu esinjenge kholiji bafundela umsebenzi wezandla owokukhanda insimbi bagqoke impahla zabo zokusebenza ezifanayo lowu lalowu ubambe isikhali asisebenzisayo nxa bekhanda insimbi.

Abafundi besegumbini labo lokufundela umbalisi ebafundisa kulezinsuku abafundi labo sebenikwa ithuba lokuthi bakhulume lokhu abakucabangayo ngoba sokuthiwa labo bayabe belolwazi oluncinyane umbalisi wabo uyabe ebaqondisa lapho abaphambanisa khona.

Ijaha lentombi lisegumbini labo lokufundela. Bakhanya befundela ukudla ngoba omunye ubambe isitsha esilokudla, bavale amakhanda ukuthi ukudla kuthi kungabi lengcekeza. Kuqakathekile ukuthi bafundele lokhu ukwenzela ukuthi babe yingcitshi lapho sebeqedile isifundo zabo.

Izikolo ezinengi ezebanga eliphezulu sezilamagumbi lapha abafundi abafika basebenzise amakhomphuyutha. Lokhu kwenzela ukuthi abafundi bengathwali nzima ,nxa sebeqedile isikolo sebesiya emisebenzini etshiyeneyo .Njalo eyabe idinga ukuthi bebelolwazi lokusebenzisa ikhompuyutha.

Ukufunda akuphela njalo kuyakhuthazwa ukuba abesifazana labo behambe beyefunda ngokwemisebenzi eyezandla njengoba lapha sibona omama labalabantwana bafundela ukuthunga ukuze babekwazi ukugcina muli .

Abantwana besikolo base clasini lapho abafunda khona imisebenzi yezandla nxa sikhangela ubuso babo bakhanya bajabulile njalo balokumemetheka ngoba bafunda imisebenzi yezandla lo ezabanceda empilweni zabo

Kulemisebenzi eyezandla etshiya tshiyeneyo ukuthunga yiminye yale imisebenzi khathec kuyabonakala ukuthi omama abanengi bahamba ezikolo zezingeni laphezulu ukuyafundela ukuthunga

Mina isikolo ngiyasithanda kakhulu ngoba singikhumbuza ubutsha bami njalo ngiyabujabulela ubutsha bami. Namuhla esikolo sinikwe amapikitsha atshiyetshiyeneyo njalo siphume phandle sayathatha impikitsha siyikilasi yonke.

Umpikitsha lo utshengisa abafundi abahlanu abafunda ngokokupheka kukanti owesihlanu akakhanyi kahle uqumekile ngaphandle ababili baphethe ingqamu bayasika

Igumbi abafundi besikolo sebanga eliphezulu, lilomgwembe wakulezinsuku olombala omhlophe, njalo phakathi kulamatafula kanye lezihlalo okuyikho okusetshenziswa ngabafundi nxa besezifundweni zabo. Ngaphambili kuyabe kuletafula likambalisi.

Abafundi bebanga eliphezulu besezifundweni zabo ze Science ,abanye begqoke amabhatshi amhlophe . Phambili kwabo kulebhakani eliyabe lilesihloko kumbe litshengisa imifanekiso eyabe iyethulwa ngumbalisi wabo.

izikolo zebanga laphezulu lazo zezilesifundo sokuhlabelela abantwana bayafundiswa ukuhlabela kungakho kuyafika ilanga lokuthi bame phambi kwabantwana bonke besikolo beyethule lokhu abayabe bekufunda ezifundweni zabo zokuhlabela

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu abanye babuya ngenyawo, abanye babuya ngamabhasi, abanye babuya ngezimota ezincinyane. Lokhu kuyikuthi abafundi labo bayabe bevela ezindaweni ezitshiyeneyo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu bemephambi kwababalisi besethula okunye okuthile lokho bakwenzela ukuthi ababalisi babo bebone ukuthi bayazwisisa yini nxabesemagumbini abo okufundela

Abantwana bengafunda okwesibangana esithile umbalisi wabo uyabanika umhloliso omunye lomunye uyabe ehleli yedwa lokhu kwenzela ukuthi behlole ukuthi abantwana bazwisisile isikundo abayabe besifundile

Abezempilakahle bebebizwe ngababalisi babo ukuzebafundisa ngesinye isifundo esithile. Leso sifundo siyabe siqakathekile ngoba kuyabe kulemifanekiso lamabhakane ayabe ekhona ukwenzela ukuthi abafundi bezwisise lokhu okuyabe kwethulwa ngumbalisi wabo.

Abafundi besikolo bebanga eliphezulu lapho kungani bayahlabela kusifundo sabo esithile sokuhlabela bayabe bebonisa abazali kanye bafunde lolo lwazi asebelufundile ngesikhathi besegumbini labo lokufundela.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu, abafana kanye lamantombazana belalele umbalisi wabo esthula isifundo esithile. Kulesi sifundo yikho lapho abafundi abayabe sebezwisisa khona izinto ezithile njalo bayabe bengasachasiselwa kanzima ngoba okunengi bayabe sebekubona lokuzwisisa masinyane.

Isihlahla, isihlalo, hlanza, hlanzeka, hleleka, hluba, hlukuluza, hlamba, wonke la ngamabala awesindebele aqala ngohla.

Lo ngumgwaqo omncane oseceleni komgwaqo omkhulu lapho okuhamba khona izimota, kuthi esandleni sokudla kulebhakane elitshengisa indlela.

Namuhla amapholisa abuye esikolo. Ebesifundisa ngamalungelo atshiyetshiyeneyo awabantu ikakhulu khathesi sokulalowu okuthiwa yi social media. Basifundise ukuba sinanzelele ukuba singabothumela imipikitsha yabantu mahlayana ngoba kuyakwanisa ukubophisa umuntu.

Ngempela imisebenzi yezandla mihle njalo iyabukeka nanko sikhangela ikhabothi eyenziwe ngezandla esiyenza khona ukuthi kubelula ukuthi abantwana bagcine amabhuku abo eklasini.

Abantwana besikolo bami phambili kwegedi lesikolo seElena Guerra kuthi esandleni sokunxele kulabancinyane abahleziyo phansi kuthi labakhulu abamileyo.

isikolo se thandazani namuhla sithole ibhasi entsha evela kuhulumende abazali bathabile kanye labantwana besikolo ngoba sebezakwanisa ukuhamba endaweni ezinengi ezitshiyeneyo njalo behamba lula

Esikolweni se Buzanani high school abafundi bayafundiswa ngokugcina kahle imvelo ngoba imvelo nxa siyigcina kahle layo iyasigcina ngakho ke bayafundiswa ukuthi bahlanyele izihlahla kanye lokuhamba bedobha amaphepha endleleni ukuze sihlale endaweni ehlanzekileyo.

Abezempilakahle bayakhuthazwa ikakhulu ukuba bephume behambe ezikolweni beyefundisa abantwana mayelana ngezempilakahle, ikakhulu lolo lwazi olwecansini ukuze benelise ukuzigcina.

Emfundweni yaphezulu ukufunda akukho kuphela ekilasini kodwa abafundi ngesikhathi ngesikhathi bayakhuthazwa ukuba baphume phandle labo titsha babo ukuze bafunde ngo kwemvelo kanye loku hlala kuhle labanye.

Namuhla abezempilakahle bafikile esikolo bezosifundisa ngezempilakahle lemikhuhlane eminengi yemacansini basifundise ngemikhuhlane eminengi okuthiwa yiherps gonorrhea HIV and AIDS basitshele ukuthi imikhuhlabe le itholakala ngokuya emacansini labantu abanengi nengi abalalowo mkhuhlane lokuthi singazivikela njani emkhuhlaneni wamacansi

Sokubonakale ukuba abantwana abancinyane abahambi esikolo ikakhulu emakhaya ngoba izikolo lezi zikhatshana lemizi yabo. Ngakhoke kuyakhuthazwa ukuba uhulumende akhe izikolo ezinengi emakhaya.

Abalimisi bakahulumende namuhla bahambe esikolweni esedabuka lapho akade besiyafundisa khona abafundi ngokuqakatheka kokugcina imvelo lokuthi inhlabathi yabo bengayigcina njani ukuze lapho uma belima bethole okunengi.

Lamuhla esikolo sifundo ngezinkolo ezinengi ezitshiyetshiyeneyo ezitholakala elizweni jikelele. Sifunde ukuba kulamaKhatholika, kulama Anglican, kulama Hindu kulama Muslim, zonke lezi zinkolo ezitshiyetshiyeneyo. Ngithabe kakhulu ukufunda ngalezinkolo

abafundi be university abafundela okwezomculo besegumbini labo lokufundela lapho beyethula olunye esinye isifundo phambi kwababalisi babo lokhu kuyabe kwenzelwa ukuthi umbalisi wabo ebone ukuthi bayazwisisa yini izifundo zabo

Abafundi abase university bayafundiswa ukusebenzisa imitshina yakulezi insuku efana lamacomputer, kanye labomakhale khukhwini. Lokhu kwenzelwa ukuba lungiselela kusasa, nxa sebeqedile izifundo zabo. Sebesiyadinga imisebenzi. Lapho sekufun3ka ulwazi lokusebenzisa lowomtshina.

Ema university sebafaka amabhakani ayabe ebhaliwe ukuthi igumbii leli liyabe lisebenzani lokho kunceda abafundi ikakhulu nxa besasanda kufika kuleyo university, bayabe sebengathwali nzima nxa besiya ezifundweni zabo.

Ema University lapho okuhlala khona abafundi kuyabe kulemibheda emibili okutshengisa ukuthi abafundi ababili bayabe besebenzisa lelogumbi kulelogumbi bayafaka itafula labo lokundela njalo kuyabe kulecarpet lapho okufakwa khona impahla zabo kahle lengwalo zabo

Abafundi be university besegumbini labo lokufundela belalele umbalisi wabo eyethula isifundo esithile omunye lomunye uyabe esebenzisa umutshina wakulezi nsuku okuthiwa yi computer ngokuza kwetechnology abafundi base university sebefunda besebenzisa ama computer.

Amayunivesithi amanengi seyayakha amagumbi okuhlala khona abafundi njalo baphinda bayakha lendawo zokudlela ukwenzela ukuthi bethole ukudla lula.

Igumbi elihlala omunye umfundi ohlala eyunivesithi. Kulelogumbi yikho lapho ogcinela khona impahla zakhe zokugqoka kanye lemitshina yakhe ayisebenzisa nxa esezifundweni, kanye lezingwalo zakhe.

Abafundi beyunivesithi bayaphiwa ugwalo oluyabe lulamabala oluyangabe lulesifundo Esiyabe sizayethulwa ngumbalisi wabo lokhu kuyenzelwa ukuthi bebale ngesikhathi befunda ukwenzela Ukuthi bazwisise lokhu okuyabe kuyethulwa ngumbalisi wabo okunye njalo kwenzelwa ukuthi nxa bengazwisisi behle bethole ithuba lokuthi bebuze ukuze bazwisise

Amagumbi abafundi abafundela izifundo zesayensi eyunivesithi, ayabe emakhula .Njalo lowo lalowo uyabe elethafula lakhe eliyabe lilempompi .Kanye lokunye akusebenzisa nxa esesifundweni zakhe.

ema university kuyafakwa ambhakane emahofisini lasemagumbini wabafundi lokho kuyenza kubelula kubantwana nxa besanda kuvikha kuleyi university ukuthi bengathwali nzima mxa bedinga lawa amagumbi kanye lama hofisi

ama university asenika abantwana izindawo zokuhlala lokho kuyenza kubelula kulaba abayabe bevela khatshana bengela ndawo zokuhlala eduzane njalo lokhu kuyenza i university ithole imali engancedisa ngoku phucukisa i university

Abanengi babafundi abayabe bese yunivesithi abakhokheli bemayunivesithi sebathola izindlela zokugcina amanzi sebathenga amagabha ayabe emakhulu ukuthi ahlale elamanzi ukwenzela ukuthi abafundi nxa bese yunivesithi bengahlutshwa ngamanzi

Iyunivesithi iyabe ilabafundi abanengi abayabe befundela izifundo ezitshiyeneyo Kungakho izakhiwo eziyabe ziseyunivesithi ziyabe zizinengi ukwenzela ukuthi abafundi abayabe befunda kuleyo yunivesithi bayanele

Amayunivesithi amanengi aselamabhasi lezimota zabo lokhu kwenza kube Lula ukuthi abafundi nxa bephuma besiya funda ngaphandle kumbe ababalisi besiya nxa bephuma besiya emihlanganweni yabo bathole ukuhamba lula

Ngokuza kwethekhinoloji abafundi beyunivesithi sebesenza izifundo zabo besebenzisa amakhompuyutha. Lokhu kwenzelwa ukubalungiselela ukuthi nxa sebeqedile isikolo bengathwali nzima lapho sebedinga imisebenzi.

Abantu nxa sebeqedile izifundo zabo zebanga eliphansi, bayahamba bayefundela izifundo ezitshiyeneyo endaweni okuthiwa kusema yunivesithi. Kukeyondawo yikho lapho okufundelwa khona isifundo esifana lobudokotela, njalo kuyabe kulabaqeqetshi abafundileyo kakhulu abayabe belolwazi, abazakuncedisa ukuthi uze uqede izifundo zakho zokuthi ube ngudokotela.

Abafundi base university basegumbini labo lokufundela bekhangele umbalisi wabo umbalisi wabo eyethula isifundo esebenzisa icomputer lomunye umtshina wakulezi insuku bakhangele umgwembi wakulezi insuku oyikho okuphuma khona amabala abawabala esifundweni sabo

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu lase university besegumbini labo lokufundela bagqoke impahla zabo zange khaya ema univesity abafundi bagqoka impahla zange khaya abagqoki ama unifomu

Ibhakani leli lisitshengisa indawo ezitshiyeneyo eziyisikhombisa phakathi kwalesi isikolo . Ezigoqela lapho okudlela abantwana besikolo ,lapho okuhlanganela khona abantwana besikolo ,lapho okudlalelwa khona ibhola lenyawo lebhola lezandla ,lalapho okufundela khona abantwana besikolo.

Ibotanal forest yahlanyela emnyakeni phakathi komnyaka 1933 lo 1934 yisizalwane seAmerica elizweni laseRwanda kuyibona befuna ukuthi imvelo yabo ibe ikhula.

Izolo umama uthenge amakhetheni amatsha komunye umama okade ehamba ewathengisa esigabeni, wona aluhlaza njalo alombala omnyama, mahle kakhulu.

Abantwana abafundela ezekubaza lamuhla bayenze umsebenzi omkhulu njalo omuhle. Babaze ikhabothi enhle eyokufakela amabhuku bahamba bayayinikeza isikolo sasentandazane. Siyathaba kakhulu ngalokhu umsebenzi wezandla.

Uhulumende unike lesisikolo amakhompiyutha angamatshumi amane, ngemva kokuba abazali behlanganele bayakha ibhilidi, bayakha ikilasi lapha abantwana abazafundela khona amaKhompuyutha.

Namuhla esikolo ngibale amabhuku amanengi kakhulu ngoba umsebenzi akade ngilawo ube umnengi kakhulu njalo ngenze umsebenzi owokudweba ngasebenzisa usiba olumnyama losiba olumhlophe.

Abazali bayakhuthazwa ukuba nxa abantwana besiya esikolo babathengele konke abakudingayo okugoqela amabhuku, amayunifomu, izicathulo, kanye lokubathengela ama setsheli aqinileyo ukuze bakwanise ukuthwala amabhuku amanengi

Indawo le isanda kuyakhwa, izakuba yizindlu lapho okuzahlala khona abafundi ababuya ukuzofundela izinga laphezulu eUniversity. Kuzabe kuhlala abantwana abangamankazana labangabafana kodwa kuyabe kutshiyene indawo zakhona.

Abadala bathi ukufunda akupheli. Yikho sibona ilizwe leRwanda lilamaUniversity amanengi lapho abantu noma sebekhulile bekhona ukuhamba besiyafunda imisebenzi etshiyetshiyeneyo ukuze bakwanise ukuphilisa imuli zabo.

Imfundo ayilakuthi umuntu ugogekile kumbe akagogekanga, njengoba sibona kulompikitsha. Abafundi ababili abagogekileyo kodwa basezingeni lesikolo lokufunda ukuze bakwanise ukuzimela empilweni yabo.

abantwana nanmuhla bonke abangabhadalanga imali yeschool fees baxotshiwe esikolo lokhu kuyenzwe ngumphathisikolo uMrs Dube ngoba ubesithi abantwana bayafunda njani uma amatitsha engakabhadalwa ngakho kuyadingeka ukuthi abazali bonke babhadale i school fees sabantwana

namuhla ngidane kakhulu ngize ngihambe e library ngifuna ukuyabala ngathola kuvaliwe kufakwe iphepha okutshenigisa khona ukuthi bayenza ilungiselelo ezitshiyeneyo ukuze sizobhala imhloliso etshiyeneyo ngidanekakhulu ngoba bengicabanga ukuthi ngizathola indawo ethuliyo ukuze ngibale amabhuku ami kuhle